Dɔɔ ne bibiir la zeŋ. Kaa dɔɔ biŋ kasogu ane Kõɔ ane kolee. Kaa bibiri zeŋ a guoli gbɛɛ, ka ba mine gbi dumo kyɛ uoro ka kyɛ kaaraa dɔɔ. Koo su kparre tɛɛtɛɛ, kaa dɔɔ su kparzeɛ kaa bi kaa bie kaŋ taa eŋkpoli, kyɛ ka ba zaa a zeŋ a kaaroo.

Dɔba yaga areŋ ka lɔɔ beɛre are ba puoriŋ, kaa dɔba bayi su kpaar dɔre, ka dɔba bayi su kpaar zeɛre, kaa kaŋa su kpaar blue, ka ba mine su mɔɔmaara nimiri, ka ba mine su kpaar tempɛloŋ nimir ba areŋ ka kaŋa de pɛn a le o zu poɔ kaa dɔba are yaga lɛ a yeli yɛlɛ korɔ taa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

Pɔlbilii la a langtaa a tonatomma solda ba be la kyɛnse zu a eŋnɛ solda solar a seɛ traza sɔglɔ a su kparre dɔrre a vɔgle zupildɔrre a kyɛ eŋnɛ solar.

Noba banaare la dɔbɔ bata pɔge boŋyeni ka a dɔɔ kaŋ su kpare sɔglaa ka a dɔbɔ bayi meŋ su tampɛloŋ nimiri ka ba seɛ turaza sɔglɔ ba bata ka kaŋa seɛ turaza momaara nimiri.

Lɔɛ la ngmɛ taa sorikpon zu kaa lɔlee ninge a sãã zaa kaa lɔɔpul na meng lɔmbori sãã ɔ zaa kye ka a ngme taa a tuuro taa a arẽ a sori zu a peeli yee puo.

Pɔlbil bata be la mane noɔre a ɔŋnɔ kõɔ ane booterre ka ba zaa a vugpare a kyɛ ɔŋnɔ kaa ba gbɛre kang are dongdoliŋ kaa kaŋa meŋ be a kõɔŋ kyɛ ka ba burro a kõɔ eŋnɛ a booterre ka ba bayi su kparedɔrre ka bonyeni su kpareblue kaa kang boote e pilaa a ba bayi kaa kang boote e blue.

Lazagera a ne kyɛnse zagera naŋ gboŋ taa yaga zaa a sokpoŋ noɔre poɔ. lɛ bilii ane lɔ pɔlɔ zaa la laŋ taa abe.

Nansadͻbͻ naŋ su kaaya dͻre a a are dͻbͻ yaga, kaa lͻre kaŋa are ba puori. Kaa ba mine vͻgeele kpogilo zeere, koo mine vͻgele kpogilo peԑle. Ka ba mine a teԑnԑ nuuri a yele yԑlԑ.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

Pɛturo koɔroo zie la. Ka a nembɛrɛ ne bibiiri, ka ba pɛgele baagere, ka lɔɛ are are a be. Ka ba su, ba mine su kpare peɛle ka ba mine su kparre sɔgelɔ. Ka ba seɛ torazarre, a kyɛ pɛgele ba woore.

pogesar bata ne doɔ la. Kaa doɔ yoge a wure nuore a kyena ne ka pogesar bayi a zɔŋ a wure. Kaa kang be a puoreŋ a daara a wure. Kaa bana naŋ zɔŋ kang a liɛ kaaro a laara sogro a puore subana

Moɔ pou la ka woɔri a yɛ kyene woɔ bere nang buli nyimɛ woɔri zaa ka loɔri a zuro ka nuba be a loɔring ninpɛɛle kaba vɔgle zupili sɔglo.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

Nuba la bebe a be kuree die kanga pou ka ba menne su kpare ziiri a kyene ka ba menne su kpare blue ka menne su kpare sɔglo a vɔgli zupili sɔglo kaa kpari deme meng a vɔgle zupili sɔglo ka ba leɛre kaara taa a yele yelɛ.